Obwato bungi buli ku ttaka, waliwo ekizimbe, waliwo n'ensozi ziriko ebya kiragala mw'ogatta n'ebya kitaka.

Enjovu bbiri nnene, waggulu waazo kuliko obunyonyi ate mu mabbali waliyo emiti.

Emmotoka era nga nnene ddala yeefaanaanyiriza okuba nga etwala byamaguzi.

Engoye, obuleesu n'ebirala bingi ebitafaanagana.

Enkoko mpanga bagisibye olulagala eri awo wansi.

Enkota z'amatooke zisibiddwa ku ggaali, eza wansi zisibiddwako akakutiya, eggaali eyimiridde wamu.

Ekizimbe waggulu kyefaanaanyiriza nga omuzikiti. Wabbali waliwo emiti.

Emmotoka y'abalambuzi, waggulu waayo waliwo omuntu, emabbali waliyo emiti, obudde bwa kawungeezi era nga n'enjuba eri mu kugwayo.

Omukyala yeebikkiridde ng'Abasiraamu era nga w'ali waliwo esseppiki eri ku masiga waliwo n'engeri y'ebbinika waliwo ekinu.

Ensiisira bbiri, nnungi, bazizimbye bulungi era nga zirabika bulungi. Emabega waazo waliyo emiti, waliyo n'ebitooke.

Omukyala ayambadde nga Omusiraamu. Mu mabbali waliyo banne abalala nabo bambadde nga Basiraamu nawankubadde bye bambadde tebifaanagana.

Abakyala babiri batudde bombi balina enviiri omu ayambadde kiddugavu omulala kyeru mu maaso gaabwe waliwo ekyuma kikalimagezi.

Abaana bataano, kuliko omuto, beetisse ebidomola, we bali waliwo ebirime, waliwo n'emiti.

Eggaali y'omukka w'eri waliwo emiti giri mu langi za njawulo. Waliwo ensozi era nga waggulu ebire biri mu langi Enjeru n'enzirugaalirivu.

Abantu mukaaga abamu bambadde enkoofiira, abamu balina ensawo, mu maaso gaabwe waliwo ensolo eziriwo, waliwo n'emiti.

Omusajja aweese ebbomba, ayambadde magetisi, ayambadde n'enkofiira, waali waliwo ebirime biri mu langi ya kiragala.

Omwana omuwala yeebagazze endiga era nga emabega we waliyo obutiititi buli mu kkala ya kiragala era nga ye waggulu ayambadde e lugoye lwa bbululu yeesibye ekireesu kw'ossa ne ssikaati wansi.

Eryato liri ku mazzi mulimu omuntu omukono gw'omuntu gukutte ku lyato kungulu.